Kudzivirira utenda hunobata antu hurumende iri kuita urongwa wekuti vantu vabairwe mutombo unovadzivirira kuzvitenda zvona izvozvo.

Kune mitungu yakasiyana inobate vana vari pashi pemazera akati kuti, vana avavo vanosisire kuende kuzvibhedhlera veindobaiwa mitombo inoite kuti vasazobatwa ngezvitenda.

Kune mitungo nemitungo inonesa pashi reshe vantu vanozvidzivirira kumutungo iyoyo ngekupfeka zvivhara muromo nemiro nedzimweni ngubo dzinodiwa.

Kune mitongo nemitongo inobate vanthu ngenjira dzakasiyana vanthu vanosisire kuende korapiwa kudziirirwa kuti vasabatwa ngemitongo iyi inohamba ngemumweya.

Zvimweni zvitenda zvirimwo zvinokonzerwa ngenjira dzakasiyana .Hurumende inodetsera kuti antu afame abairwa vsati asangana nezvitenda izvozvo.

Kune mitombo nezvitenda zvakanetsa pashireshe pashireshe vanoite mudhibano wekuti vaonesane kuti zvitenda izvi zvingarapwa ngenjira ipi

Mitungu inonese munguwa yekunaya kwemvura yakaita ngekuhudha vantu avatenderwi kuti vavige muntu anenge afa ngekuhudha ukoko, zvinoitwa ngeveutano vakapfeke mbatya dzinodiwa.

Kune mutongo ne mutongo yanesa pashi reshe mutongo yona iyoyo ino konzerwe imweni yakona ngeku fema mbepo ye muntu unenge ane mutongo uyu vantu vano sisire ku pfeka zvi vhara muromo nge miro.

Mutungu nemutungu inonesa pashi reshe vanoshande umwomwo vanosisire kupfeka mbatya dzekuzvidzivirira kumutungu iyoyo kuti vashabatwe vanyambori pamushando.

Vantu anoshande muzvibhehlera anosisire kupfeke mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatwe ngemitungu ngezvimweni zvitenda zvinoita zvekutapurirwana.

Iyi mitombo yanesa pashi reshe hurumende inoyedza ngepayinokwanisa kudziirira vantu kumitundu iyi ngenjira yekuti vabairwe mitombo.

Kune matendawo nemitungu inobata ana adoko. Ana adoko anosisire kuti abairwe mitombo inozoadziirira kumitungu nemitenda yakadaroko.

Kudziiirire mitongo inobate vantu ngenjira dzakasiyana. Vantu vanokurudzirwe kuite mitambo yakasiyana. Yakafanana nekurumba kuti mwiiri igare yakagwinya.

Muntu veshe unokoshese hutano hweantu muntu veshe unofanire kunge anemvura yekumwa yakachena, uye eikwanise kunge ari pasinde nechibhedhlera.

Pashi reshe rinokoshesa utano hwevantu .Imweni njira yavanoita ngeyekufundisa vantu maringe neutungu unenge uriyo nguwa iyoyo kana kuti utungu uchada kuzouya.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevana nevantu vakuru. Chimweni chavanoita ngechekuti muntu weshe unofanire kuona mvura yakachena. Hurumende irikuite izvozvo ngekutsa migodhi.

Pashi reshe rinokoshese kuti muntu weshe, ange aine utano hwakanaka. Imweni njira yavanokoshese ndiyona, ngeyekufundise vantu, pamusoro peutano hwona uhoho.

Pashi reshe rinokarire kuti muntu veshe ave nemvura yakachena. Hurumende iri kudzise mugodhi ntaraunda dzinogara vantu mumakanyi nemumataundi.

Pashi reshe rine zvirongwa zvekukoshese utano hwevantu, pashi reshe rinofundisawo vantu maringe neutano reiningira zvarinoite kuti zvinobudirira ere.

Reshe rinokoshese kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka munhu weshe unosisire kuende kuchibhedhlera eindohloiwa zvimurwe zviutenda zviriyo neimweni muto.

Shi reshe rinokoshese utano hwevantu imweni njira ngeyekuti vantu vaone mvura yakachena nepekugara pakanaka nezvibhedhlera nendau dzinodetse.

Firiji rinokoshesa utano hwemuntu wega wega. Imweni njira nge yekuti vantu vabairwe mitombo nguwa yemitombo isati yaguma. Vese vanarume nevanakadzi.

Kuti utano husvike kumuntu weshe pashi reshe kune zviro zvinoitwa zvekuti veutano vanohamba veifundisa vantu mundau dzavanogara nemuzvikora.

Vana vechikora mazuwa anaa vaakufundiswawo padera ngechirwere chinobate vantu chenxondo vana vakudzidziswe kuzvichengetedza uye kuti vangaita ekudini.

Chirwere chendxondo chirwere chinofanire kuti vantu vafundiswe, maererano ndichona, uyezve vanongwarire vatenda vane chirwere vanofanire kufundiswa, mangwarire avangavaita.

Vanthu vanobatwa ngechiteta chendxondo vanode kudetserwa ngemutowo yakanaka uyezve vanovangwarira vanosisire kuziya mangwarire avangavaita.

Vanoone nezve utano hwe chirwere chendhlondo vanohamba veifundisa vantu mundau dzinogara vantu nekuzvikora nemumweni munoungana vantu.

Ana mai aneana adoko anosisire kuende kuzvibhedhlera veifundiswa padera pechirwere che ndxondo uyezve nekubairwe mitombo dzavo.

Vantu vanorwara chirere chenxondo vanode kubetserwa ngemitoo yakasiyana. Kune mhatso dzinongwaririrwa vantu vakadaro veitobetserwa ngevanoshandemwo.

Pashi reshe rinogarira kuti vantu vafunde nezvechirwere chengonxo kwane mazuwa ekurangarire zuwa nechirwere chengonxo akuitwa munyika dzakasiyana.

Utano hwendxondo chiro chinofanirwe kukosheswa uye vantu vanorwara ngendxondo vonode kudetserwa mukuwo uchiripo vamweni vakuendeswe kuzvibhedhlera zvinorapa vantu vakadaro.

Ana Mai ane ana adoko anosisirewo kuende kuzvibhedhlera veindoofundiswa maringe nedambudziko rechitenda chexhondo .Muntu weshe unofanire kufunda ndi .

Mune ndau dzakawanda dzinodetsera vantu nezvibhedhlera zvidokondau idzi dzakaiswa musinde munogare vantu kuti antu vanorwara vasahamba mumango

Ndau dzinodetsera nezvibhehlera zvidoko zvinodetsere vantu munguva yekunge varwara. Kuti zvakorereka vanozoendeswe kuzvibhehlera zvikuru, zvimweni zviri mumataundi.

Ana adoko neantu akuru achinge arwara anosise kuenda kundau dzinodetsera nezvibhedhlera zvidoko zvinenge zviri pasinde apo vantu avachahambi mumango wakakura.

Ndau nezvibhedhlera zvidoko zvinobetsera vantu, iyoyo vantu vanobetserwa kurwara kwwavanenge veiita ngezvitenda. Vopiwe mutombo inoenderana navo.

Kune dzimweni ndau dzinodetsera vantu kurapiwa vanenge varwara ngemutongo nezvitenda zvakasiyana nezvibhehlera zvidoko zvinodetserawo ngemutoo wakadaro.

Ndawu dzakawanda dzinodetsere vantu ngezvibhedlera zvidoko, vantu vanotangi kudetserwa kuna iyoyo. Kuti zvakorereka vozoyende kuzvibhedleya zvikuru zvirimuma tawundi.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinobetserwe vatenda, mwane nemuchini irimwo inoningira ngazi kukwira ngekudzika nechukera nekutora kupisha kwemwiri .

Kune ndau yezvibhehleya zvidoko zvinodetsere vanhu vanenge varwara kuti vadetserwe ngekukasika kuti vakorera vozoende kuzvibhehleya zvikuru.

Muzvibhedhlera zvidoko nendau dzinobetserwa vantu mane imwenivo michini inoshandiswa. Yakaita seye kunongira vantu madziso nezvimweni.

Kune ndau nezvibhedhlera zvidoko zvinodetsera vantu ndau idzodzo dzakuonekwe musinde munogara vantu kuti vantu varege kuenda kuretu kundodetserwa.

Kune ndau dzakawanda dzino detsera vantu ne zvibhedhleya zvidoko vantu avacha sisiri kuhamba mu mango wakareba kuende kuretu kundo rapiwa ngekuti zvapasinde.

Tinodetsera vantu neZvibhedhlera zvidoko zvinobatsira kuvatenda vakadiyana siyana vanenge veirwara ngezvitenda Zvakasiyana.

Zvibhedhlera zvidoko nendao dzinobetsera antu zvirkuite mushando wakakura wekubetsera vantu vanenge vabatwa ngezvitenda zvakasiyana siyana.

Kune ndau dzino detsere vantu vezvi bhedhlera zvidoko zvino detsere vantu vanenge vei rwara kana vakorereka vanozo endeswe ku zvibhedhlera zvikuru zviri muma taundi.

Ndau dzinodetsera vanhu ngezvibhedhlera zvidoko zvirikuwanikwa mundau dzega dzega dzinogare vantu kuti vantu vasasa hamba mumango wakakura wekuende koodetserwa varwara.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsera vantu, dziri kuite mushando wakakura, kudetsera vatenda, vamweni vanenge varwara pakati peusuku, vanorumbiswa iyo.

Hurumende inokoshese kuti vanthu veshe vafundiswe padera peutano. Vanthu vanofundiswe muntaraunda dzevanogara, nekuzvikora nepanoungana vanthu.

Ndombi dzaakufundawo mabasa ezveutano aimboitwa ngemajaha ega, ndombi dzaakufundirawo kuite madhokodheya muzvibhehlera zvakasiyana....

Majaha nendombi vakufundawo zvakafanana padera pehutano vakufunda memuzvikora zvinoita zvehutano kuti amweni azoite madhokodheya.

Vantu vanofundiswe maringe ngezveutano kuzvigwarira nekuzvishambidza nekuzvidzivirira kuzvirwere hurumende inoita izvozvo ngekutuma vanoita ngezveutano kufundisa vantu.

Hurumende inokoshese kuti muntu veshe ave nekufunda padera peutano. Muntu veshe unosisire kuziya kuzvingwarira ngenjira ine utano.

Muntu weshe wakasisire kuti vafunde pamusoro pehutano kunyangwe nevantu vanorarama ngehurema vanofundiswawo pamwepo nevasikararami nehurema kuti husvike kumuntu weshe.

Hurumende ine hurongwa hwekuti utano husvike kumuntu weshe. Imweni njira ngeyekutuma vanoite ngezveutano kuhamba veifundisa vantu mundau dzinogara vantu.

Ngekuda kwenyaya yezvirwere zvawanda munyika hurumende inoite urongwa hwekuti muntu weshe unosisire kuona mutombo achinge arwara uye nekufafaidzira mhatso.

Hurumende inofana isa zvirongwa zvekuti utano hungume kumuntu weshe vantu vanobairwa kudzivirira mitongo nezvitenda zvinenge zviriyo maziwa awawa.

Zvibhedhlera nedzimweniwo ndau dzinodetsere vantu dzirikupiwe mitombo yekushandisa ngehurumende kuitire kurapa vatenda vanenge vauya.

Zvibhehlera nendau dzinodetsera vano vanorwara ndidzo idzozdzo dzinofanirwe kuendwa nevantu vanenge vabatwa ngematenda ari neari ngekuti ndiko kwevanorapiwa.

Chibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera vantu dzine dzimweni ndau dzekuti vantu vasvika vanofanira kugara iyoyo vakaemere kudetserwa.

Zvibhedhlera nendau dzinodetsera vantu kuvarapa zvitenda zvakasiyana, zviri kuite mushando mukuru munyika mwedu nemuntaraunda dzatinogara.

Zvibhedhlera nekundau dzinodetsera vantu ndiko kune mitombo inoonekwe kuti ingadetsera vantu ngenjira ipi. Muntu achinge arwara ngechitenda ngaende iyoyo.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsere vantu, dzinopiwo mitombo ngehurumende kuti dziwone kudetsera vanenge vawuya veyirwarwa .

Zvibhedhlera zvibodetsere kurapa vantu zvitenda zvakasiyana. Vamwene vanorapiwe kuzvibhedhlera zvinoyite ngezvekuningire makodo evantu anenge akuvara.

Zvibhedhlera nendau dzinosetsera vantu dzirikuvandudzwa ngeHurumende ngekuisa mitombo inodiwa ngevantu veshe nekuisazve michini neimweni midziyo inoshandiswa.

Zvibhedhlera nendau dzinodetsera antu dzinobatsira yaamho kuti vantu varapwe veipora kuzvitenda, vanorumbiswe kuzvibhedhlera ngemovha dzezvibhedhlera.

Kuzvibhedhlera nemikundau dzinodetserwe antu kuti kwanemuchi yaka siyana siyana dzonodetsere vantu neimweniwo midziyo inoshandiswa iyoyo.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera vantu pakurapiwa mukuwo wekurwara. Vantu vanoende iyoyo vanobveyo vadetserwa. Kune madhokodheya ariyo iyoyo anohloya.

Zvibhedhlera neku dzimweni ndau dzinodetserwa vantu kune mbatso dzinoende vantu kunorapiwa vanonga vane zvitendaa zvakasiyana-siyana vanwe nge vanwe vanoenda kwavo.

Zvibhehlera nedzimweni ndau dzinodetsera dziri kuvandudzwa ngekutengerwe michini yekuti vantu vadetserwe ngeimweniwo midziyo inoshandiswa.

Kuchibhedhlera kunopuwe mitombo inodetsere antu . Imweni inoonekwe kuzvitoro zvinotengese mitombo, imweni inoonekwa kuzvibhedhlera zvidoko. Mitombo yakhona yakasiyana.

Mitombo inemihlobo yakasiyana inoshandisaa ngenjira dzakasiyana imweni inorape zviri mukati zvakaita semwoyo, itsvo nemaphaphu.

Mitombo inorape mihlobo yezvirwere zvisikaoneki zvakaite semundani zvirwere zvemukati moyo itsvo mapapu nechipfuwa zvine mitombo yazvo .

Vantu vanorapiwa ngenjira dzakasiyana. Kune zvimweni zvitenda zvisikaonekwi, zvinode kuti vantu vatange vatorwa ngazi kuti aonekwe chitenda chakhona azorapiwa.

Kune mitombo inemuhlobo yakasiyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inoita zvekubairwa mimuganda imweni inomwowa imweni inorapa zvirwere zvemukati.....

Kune mitombo inodetserawo kurapa zvimweni zvirwere zvisikaoneki zvakaite ngekukwira kweshuga nekuderera kwayo, nekukwira kwengazi nekuderera kwayo.

Imweni mutombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zvirimukati memuviri wentu zvakadai ngechipfuva, mwoyo neitsvo zvisikaonekwi, nemundani munorwa...

Kune mitombo inoshandiswa yekurapa vantu zvitenda zvitenda zvinenge zvaonekwe mukati mwemwuiri wemuntu zvakaite moyo chipfuwa nezvimweni.

Kunemihlobo yemitombo yakasiyana. Imweni yemitombo inorapa zvitenda zvinenge zvirimukati, zvisingawonekwi, zvakayite ngemaphaphu, moyo, mathumbu ne intso.

Kune imweni mitombo inoshande kurapa zvitenda zvingadai zviri mungazi, mwoyo nezvimweni. Vantu vanoturukirwe mabhodhleya kuti mitombo iyoyo ione kurapa.

Tineimweni mitombo inorapa zvitenda zvinge zvirimukati mwemuntu zvakaite semwoyo zvakaite semapapu itsvonegomarara.

Mitombo inosiyana siyana yechiyungu zveienderana ngezvitenda zvainorapa. Kuneimweni mitombo inoshandiswe kurapa zvitwnda zvemukati ,zvinotanga zvatorwa ngazi yemuntu.

Zvimweni zvitenda zvisingaonekwi zvinotoonekwe muntu atorwe ngazi. Zvitend zvakadaro zvona izvozvo zvine mutombo yazvo yechiyungu inozvirapa.

Mitombo unosiyana-siyana, kune imweni mitombo inorape zvirwere zvemukati zvisingaonekwi neimweni mitombo inoshandiswe kurapa vantu vanenge veizwa maziso.

Kune mitombo imweni inorapa zvitenda zvisingaonekwi. Zvitenda zvakaita sekurwara kwendxondo zvinemitombo yazvo inoshandiswe kuzvirapa.

Kune mbatso dzinoningire zvitenda ngenjira yekuningire ngazi, tsvina nechikararwa, nemvura dzatinorasha zvinozodetsera kuona zvitenda nekurapwa kwazvo.

Kunedzimweni mbatso, dzinoite mishando yekuningire mitombo isati yagume kuvantu kuti yakasisira ere kusandiswa ngevantu nekunigirazve zvitenda zvinenge zvinevantu.

Kune mbatso dzinoningire mitombo isati yaende koshandiswa kuzvibhedhlera ,nekutengeswa kuzvitoro kuti yakanaka ere, inosisira ere kuti ichienda kuvantu .

Kune mhatso dzinoningirwa mitombo isati yaende koshandiswa ngeantu kuti yakasisira ere nemhatsowo dzinoningire zvitenda mungazi mutsvina nemuzvikararwa.

Kune mhatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvakoreka kuonekwa dzevanoshandise chinya ngazi chikararwa nemvura yatinorasga kuti vaone chitenda chakona.

Kune mbatso dzine michini ino ningire mapilizi neimweni mitombo zvisati zvagume kuantu kuti yaka sisire kushandiswa ere. Nedzimweni mbatso dzino ningire zvitenda zvinenge zvine vantu.

Kune kunoningirwa vantu zvitenda zvinenge zvisizi kuonekwa kwavanotora ngazi, chikararwa, tsvina nemvura inorashwa ngemuntu veiongorora chitenda.

Kune mhatso dzinoite mishando yekuningire zvitenda zvevantu zvinenga zvisizi kuonekwa vanoningire ngazi tsvina chikararwa nemvura inorashwe ngemuntu kuti vaone zvitenda.

Mimbatso dzinoningira mitombo nekuihloya isati yaende kundotengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo nekuzvibhedhlera kuti yakasisira ere kushandiswa ngevantu.

Kumbatso dzinoningire mitombo nezvitenda zvinenge zvine vantu kune midziyowo inoshandiswe iyoyo yekuise marara uye nemvura inofanire kunge iriyo.

Mbatso dzinowonekerwe zvitenda zvevandu, zvitenda izvozvo zvinovingirwe mungazi, mutsvina, muchikararwa nemumvura inorashiwe ngevandu.

Mhatso dzinoningire mitombo isati yashandiswa ngevantu kuti yakasisira ere uye mhatso idzodzo dzinoningirazve zvitenda zvinenge zvisizi kuonekwa kuburikidza ngengazi, tsvina nezvikararwa

Mhatso dzinoningire zvitenda zvevantu kubudikidze ngekuningire tsvina , ngazi nechikararwa, izvi zvinodetsera kuti muntu aone kurapwa.

Mbatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvanesa kuonekwa. Vanoningire ngazi, tsvina, chikararwa nemvura yatinorasha kuti vaone zvitenda zvakona.

Kune mhatso nendau dzinoningirwe zvitenda zvevantu. Zveingirwe kubudikidze ngekutorwe ngazi, tsvina, chikararwa nemvura yatinorasha kutsvaka chitenda kuti muntu azorapiva.

Indau dzinoenda vanakadzi vanenge vaka zvitwara kundo ningirwa. Nekwa vano. zoendezve vakubara vana veshe vanofanire kuzobaiva.

Ana eshe anosisira kuenda kuchibhedhlera kundopiwa mitombo inoenderana nekukura kwavo imweni vanoita yekudonhedzerwa mukanwa imweni vanobaiwa.

Madzimai eshe akazvitwara anosisire kuende kuzvibhedhlera kundodetserwa kuningirwa kuti ana akagara zvakanaka ere mundani uyezve nekundobairisa ana mwedzi yawo yakwana.

Kune michini iri kuiswe muzvibhedhlera kudetsera kurape vantu neimweniwo midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera nenguwo dzinofekwe ngevantu vanoshanda muzvibhedhlera

Hurumende iri kudetsera nekutengesa midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nemuchini inohloya vantu vanenge vane zvitenda zvakasiyana-siyana.

Zvibhedhlera zvedu zvavandudzwa ngemuto unoshamisa hurumende irikutenga mushini yekuti ishandiswa muzvibhehlera neimweni mudziyo inoshandiswa umomo.

Zvibhedhlera zvemunyika mwedu zvaane michini yakawanda inoshandiswe pakuhloya, nekurapa antu, neimweniwo midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera.

Hurumende yaakudetsera muzvibhedhlera, ngekutenge michini inoshandiswe kuhloya vantu, neimweniwo mudziyo inozooshandiswa, ngevashandi kuti basa mushando ureru.. .

Mihlobo mihlobo yemichini neimweni midziyo ino shandiswa muzvi bhedhlera pakuhloya vatenda vanenge varimo midziyo ino shandiswa wo kudetsera .

Kune michini neimweni midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ndiana dhokodheya kuningira nekurapa vantu midziyo inoshandiswa mumishando yakandosiyana.

Kune michiniwo yechiyungu inobetsere pakurapwa kweantu muzvibhehlera neimweni midziyo inoshandiswe kuti mishando isanonoka pakurapwa kwevatenda.

Kwane muchini yakasiyana siyana muzvibhehlera michini iyoyo inodetsera kuti vantu vadetsereke ngekukasira neimweniwo midziyo inoshandiswa.

Iyi michini nemidziyo inoshandiswe muzvibhehlera pakudetsera kuti mushando uenderere mberi. Kunovonekwebwo kune naiti nezvigero zvakasiyana-siyana muhlobo wazvo.

Vantu vanorwara vamudetsereka nhekuti muzvibhedhlera Mwane michini yekuongorora zvitenda uyezve neimweni midziyo inoshandiswa yakaita ngatei inogarira vantu vanenge veirwara.

Muzvibhehlera mwane michini inoite mishando yakasiyana, yekuningira vatenda michini imweni inoshanda iine mwoto kuti vantu vakasire kudetse.

Kune zvidziyo nemichini inoshandiswe muzvibhedhlera. Hurumende inoite hurongwa uhohoho hwekuti zvibhedhlera zveshe zviri munyika zvione michini yekudetsera vantu kuvahloya nekur..

Muzvibhedhlera Mwane michini yakasiyana nezvimweni midziyo inoshandiswa imwomwo imweni midziyo inoshandiswa pakunaksira muchini ichinge yafa.

Zvibhedhlera zvizhinji zvane michini inodetsera pakurapwa vantu neimweni midziyo inodetsera vanenge veirapiwawo zvibhedhlera mwona imwomwo.

Pane midziyo nemichini inoshandiswe muzvibhedhlera. Hurumende iri kuite kuti michini iyoyo iwonekwe muzvibhedhlera zveshe zvenyika.

Michini yakawanda yemuhlobo nemuhlobo inoningire zvirwere ngenjira dzakasiyana neimweniwo mudziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ndianadhokodheya.

Muzvibhedhlera mwane michini yakawanda inodetsera kuti mushando ukasire kuitwa ngenguwa varwere veirapiwa neimweniwo midziyo inoshandiswa kudetsera kuti basa rihambe zvakanaka

Kuzvibhedlera kwakuwonekwe michini yakasiyana neimwewo midziyo inoshandiswe iyoyo kuitire kuti mishando wekurapa vatenda uhambe nenjira kwayo.

Hurumende iri kuite basa guru kuti zvibhedhlera zvione michini yemazuwaanaa inodetsere pakurapa anthu neimweni michini inodiwa kuti mushando wekurapa vanthu uenderere mberi.

Nemichini inoshandiswe muzvibhehlera kuhloya vantu neimweni midziyo inoshandiswa imwomwo ngenjira dzakasiyana -siyana.

Kune mihlobo nemihlobo yemichini yakushandiswa mazuva anaya. Nezvimweni zvinobetsera mudziyo inoshandiswe pakurapa vantu zvonaizvozvo zvakuonekwe muzvibhedhlera.

Kuzvibhedhlera kwaane michini nemidziyo inoshandiswe pakuhloya nepakurapa antu. Midziyo iyoyo inotengwa ngehurumende, kuri kuvandudza zvibhedhlera.

Muzvibhehlera mwega mwega mwaane michini inodetsera neimweni midziyo inodetsera pakurapiwa kwevatenda nepaku hloyiwa kwavo.

Kune michini yakasiyana neimwe mudziyo inoshandiswe muzvibhedhlera. Michini iyoyo nemidziyo zviri kutengwa ngehurumende kuti mushando uenderere mberi ngenjira kwayo.

Tava nemichina yakasiyana kuzvibhedhlera inoshandiswe pakuhloya vantu zvitenda nemimwewo midziyo inoshandiswe iyoyo.

Muzvibhedhlera mwakushande michini yakasiyana kudetsera vantu neimweni midziyo inoshanda umwomwo kuti mishando ireruke uye ikasire.

Zvibhedhlera zvizhinji zvakavandudzwa ngekutengerwe midziyo nemichini inoshandiswa Mona umwomwo kudetsera vatenda, zvinodetsera ngekukasira.

Zvibhehlera mwaane nemichina yakasiyana inoshande ngenjira dzakasiyana uyezve kwaane imweni midziyo inoshandiswa ngevanhu kuvadetsera vanenge vasingakoni kuha

Hurumende irikubetsera muzvibhedhlera nokuise michini iyo inoshandiswe kuti vantu vaone kuhloiwa nenzira kwayo uye vasinga nonokerwe.

Muzvibhedhlera mwoumwomwo mwanemichini neimweni midziyo inobetsera vantu. Muntu akauya asinga koni kuhamba panezvihlayo zvanoiswe kuti aende kobetserwa.

Zvibhehleya kune midziyo nemichini zvinoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni midziyo inoshaswemo ngeyekuisa marara

Iyi michini yakawanda neimweni mudziyo, inoshandiswe muzvibhedhleramwo ngemadhokodheya kuhloya vantu nekurapa vantu vane zvitenda zvakasi..

Michini nemidziyo zvinoshandiswe mwona umwomwo muzvibhedhlera kudetsera vantu vane zvitenda zvakawanda kuti varapike ngekukasira vasika pedzi mukuwo.

Michini nemidziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kuitire kuti mushando wekurape arwere ukasire kuitwa. Imweni midziyo ngeingadai inoiswe ngazi richizoende koningirwa kumhatso dzinoningire ngazi.

Ku zvibhedhlera kwane michini inobve kune dzimweni nyika inotengwe nge hurumende kuti vantu vadetsereke vanenge veyi rwara nge zvitenda zvaka siyana.

Zvibhedhlera zvanemichini neimweni midziyo inoshandiswe kuti mushando uyenderere mberi ngenjira kwayo zvinondowa zvinobetsera vatenda vanenge vauya kuzobetserwa.

Pane imweni michina neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera, midziyo iyoyo imweni inotengwe kubanze kwenyika ngehurumende ngemichini yakona.

Kune michini nemidziyo inoshandiswa ikwona iyoyo kuzvibhedhlera kuite kuti vatenda varapwe pane mukuwo vachidetserwa zvakanaka.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera neimweni midziyo inoshandiswe kuise mitombo inobairwa antu kuti isakasire kushata. Imweni mitombo inode kugara munotonhorera.

Muzvibhehlera mave nemuchini nedzimweni midziyo inoshandiswa pakudetsera kurapa vantu zvitenda ngenzira yakasiyana muchini inoita kuti vantu varapwe nekukasira.

Michini yemuhlobo nemuhlobo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana yakuonekawo muzvibhehlera neimweniwo midziyo kubudikidza ngehurumende.

Hurumende yakuunze midziyo nemichini inoshandiswe muzvibhedhlera inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni ngeyekuise naiti dzinenge dzashandiswa kurashiremwo nezvimweni.

Imwe yemichini neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kubetsera kurapiwa kwevantu, michini yona iyo inoite kuti mushando ukasike.

Kune muchini yakasiyana siyana muzvibhehlera inoshandiswe pakuhloya vantu nepa kurapa vantu mishini nemidziyo zvinodetsera kuti basa rienderere mberi .

Zvibhedhlera zvaa nemichini nemidziyo yakawanda inoshandiswa iyoyo. Imweni midziyo inoshandiswe kuise marara nenayiti dzinenge dzashandiswa kubaira vanhu.

Hurumende irikudetsera vantu muzvibhedhlera nekuunze michini ino shandiswa pakuhloya zvitenda zvkawanda wanda.

Zvibhedhlera zvavandudzwa munyika mwedu mwunomu kwaane imweni michini inoshandiswa neimweni midziyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kuti mishando ireruke.

Kune michini nemichini nemidziyo inoshandiswe muzvibhedhlera, imweni inode kuti vantu vazvichengetedze kwairi, ngekuti imweni ine njodzi huru.

Muzvibhendlera mwaane muchini yechiyungu inodetsera kurapwa va kurapiwa vatenda. Neimweni midziyo inodetsera kuti mushando uitwe ngenjira kwayo.

Zvibhedhlera zvane michini inobetsere vantu kuningirwa nekuhloya zvitenda. Neimwenivo midziyo inoshandiswa mwona imwomwo muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera mongooneka michini neimweni midziyo inoshandiswa pakurape vantu. Izvi zvinodetsera kuti zvitenda zvikasire kuonekwa zvinenge zveizwikwa ngevantu.

Ende irimeshe muchini muzvibhedhleramwo yakawanda neimweni midziyo inodetsera pakuhloiwa nekurapiwa kwevantu imweni midziyo muntu unohloiwa zveibude pachivhiti vhiti.

Kune muchini yaka siyana mu zvibhedhlera ino detsera paku hloyiwa neku rapiwa kwe vantu hurumende iri kuite izvozvo kuti vano shanda vashande basa nge mwazvo.

Hurumende irikutenge michini nezvimweni zvinoshandiswe muzvibhedhlera kuti mishando ikasire kuitwa vantu vanenge veirwara vakasire kudetserwa.

Zvibhedhleya zvaane muchini yakawanda neimweni midziyo inoshandiswa pakuhloya vantu nekuvarapa kuti vakasire kupora.

Mihlobo ngemihlobo yemitombo yechiyungu iiriyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inoite yekubairwa vantu anozwi majikiseni, mweni maphilizi, imweni inozorwa.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana, ine mapiliziwo akasiyana, amweni anenge ane ruvara rwekutsvuka, amweni anege ane ruvara rwakafanana nedenga, amweni akachena.

Mutombo wechirungu unoonekwa uri mumuhlobo wakasiyana-siyana imweni inotengeswa irimuzvibhohleya Imwnei inobekwa iri muzvikadhibhokisi.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inoshandiswe kunyaradza marwadzo, imweni inoshandiswawo kurapa madziso anenge eirwadziwa nenzee.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo uye inorape zvakasiyana, namamwirwe ayo akasiyana, nenguwa yainomwiwa yakasiyana. Mitombo yechiyungu inode kuiteedza.

Mitambo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana inoenderana nenjira yainorapa vantu. Imweni inoita ekumwiwa iri muzvibhodhleya zvinenge zviri mukati mwemakhadhibhokisi imweni maphi.

Mitombo yechiyungu inouya ine muhlobo yakasiyana. Imweni mitombo imweni inenge iri muzvibhedhlera , imweni maphilizi anenge ane muhlobo wakasiyana, ari emajikiseni.

Mitombo yechiyungu inemhando dzakasiyana. Amweni maphiritsi anenge ari muzviphepha, ane mihlobo yakasiyana eishandiswe kurapa zvakasiyana.

Mitombo inosiyana yechiyungu zveienderana nemashandire akona. Imweni mitombo inomwiwa ngevana adoko isingamwiwi ngeanthu akura.

Kuchiyungu kune mitombowo yakasiyana mishobo yayo. Imweni inomwiwa iri muzvibhodhleya. Imweni inoite okuzorwa, imweni maphirizi ari majekisini.

Kune mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inenge iri muzvibhodhleya inoite ekumwiwa, amweni anenge ari maphilizi.

Mitombo yechiyungu ine muhlobo wakasiyana- siyana. veienderana ngenjira yainorapa. Imweni inenge iri mvura unorapa zvakasiyana, amweni mapilizi.

Mutombo yechiyungu ine muhlobo yakasiyana zveienderanawo nenjira dzinoshandiswe mitombo idzodzo. Dzimweni dzinoitwe ekumwiwa kudziirira zvitenda.

Chiyungu kunewo mitombo ine mihlobo yakasiyana ,zveienderana ngenjira yainorapa, nezvitenda zvainorapa, amweni maphilizi ,amweni majikiseni.

Mitombo yechirungu inouya iri mumihlobo yakasiyana uye inoshanda ngenjira dzakasiyana kune imweni mitombo yechikotsoro inoitwa yekumwiwa asi vantu vakuishandisa kuita zvinodhaka.

Mitombo yechirungu ine mihlobo yakasiyana amweni mapirizi amweni majekiseni anobairwa nenaiti imweni ndeye kuzora imweni ndeye kumwa.

Mitombo yechizvino kune mihlobo nemihlobo zveienderana nenjira yainorapa ndiyona. Imweni mitombo inenge iri muzvibhohleya inomwiwa ngeana adoko.

Mitombo yechiyungu inouya iri mihlobo yakasiyana. Amweni mapilizi anenge ane mihlobowo yakasiyana, echishandiswa ngenjira dzakasiyana.

Kune mihlobo nemihlobo yemutombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana uye ine mashandisirwo akhona nenguwa yainosisire kuti ishandiswe.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumihlobo yakasiyana siyana, imweni mapilizi , imweni majikiseni imweni inoitwe kuzora panenge peirwadza yakaita semafuta.

Kune mitimbo nemitombo yakasiyana yechiyungu inoshandiswa kurape zvitenda zvakasiyana . Amweni mapilizi, amweni mapilizi akhona anenge arimuzvi kadhibhokisi amweni anenge arimuzvibhodhleya.

Mitombo yechirungu inouya iri mumihlobo yakasiyana siyana zveienderana nenjira yainoshandiswa imweni inenge iri muchibhohleya amweni mapirizi amweni majekiseni.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana, inorapawo zvitenda zvakasiyana, ngenjira dzakasiyana nemwamwirwo akona akasiyana, nemukuwo neuwandu hwemaphilizi..

Mitombo yechiyungu inoonekwe iri mumuhlobo dzakasiyana zveiyenderana ngenjira yainorapa ndiyona matenda, imweni inenge arimaphilizi, imweni mitombo inenge irimuzvi kandibhokisi asi itori mutombo.

Mitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana zveiburikidza ngemuhlobo wemutombo wakona amweni anonga aine mapirizi ane mihlobo yakasiyana .

Mihlobo nemihlobo yemitombo inorape zvitendazvakasiyana. Kune imweni inorape zvikhotsoso, inenge iri muzvibhodhleya, asi vana vemaziya ano vaakuishandise zvakadarikidza kuti vadhakwe.

Mitombo yechirungu yakasiyana siyana imweni inoitwa yekumwiwa asi mazuva anawa vana variyo vakuitira yakadarikidza kuita vadhakwe zvinova zvisingadikanwe nehurumende.

Mitombo yechiyungu inouye yakasiyana. Imweni mitombo inenge iri muzvibhedhleya, imweni maphilizi amweni majekiseni imweni mutombo yekuzore maronda.

Mitombo yechiyungu yungu yakasiyana uye inorapa zvitenda zvakasiyana imweni mitombo inorape vantu vanenge veitambudzika ngekurya chikafu kana kuzora mafuta votorwara .

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo inorape ngenjira dzakasiyana amweni anenge ari mapilizi anonyaradza zvirwadzo amweni mapilizi anowedzere ngazi amweni mapilizi anenge ari majekiseni.

Mitombo yechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana kune imweniwo mitombo inoshandiswe kurapa madziso nemadziso anenge eishoshona.

Kuchiyungu kunewo mitombo yakasiyana-siyana mihlobo yayo, yeishandiswawo ngenjira yakasiyana. Amweni maphirizi, imeni mitombo inozorwa kunyaradza marwadzo.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumuhlobo yakasiyana. Imweni inenge iri muzvibhondleya yeimwiwa. Amweni mapilizi, amweni majikiseni.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inomwiwa imweni inoite ekubairwa imweni inodzorwa imweni inoite ekupfapfaidzirwa.

Mutombo yechiyungu ine mihlobo yakandosiyana -siyana, imweni inenge iri muzvibhodhleya imweni anonge ari maphilizi zvichienderana nezvitenda zvainorapa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo inobetsera vantu ngenjira dzakasiyana. Imweni anenge ari maphirizi, imweni majekiseni, imweni mitombo inoitwe zvekumwiva.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana. Muhlobo wega wega une zvaunorapa, amweni mapilizi atori majekiseni, imweni ngeyekuzora.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo nemihlobo yemapilizi anouya ari munjira dzakasiyana. Amweni anenge ari ekutsvuka. Amweni ekuchena, amweni ane ruvara rwedenga.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumuhlobo yakasiyana zvoenderana ngenjira yainoshandiswa. Amweni anenge ari mapilizi, imweni mitombo yekuzora, amweni majikiseni.

Mitombo yechirungu inouya iri mumuhlobo wakasiyana amweni nemapirizi yanenge nemihlobo yakasiyana zveiennderana nezvitenda zvinorapa amweni anenge akachena.

Kune ndau dzakakwa dzinodetsera vantu vanorwara nechirwere chendxondo veshe vanorwara nechirwere chendxondo ndokwavanoenda iyoyo kundodetserwa.

Kune ndau dsinodetsera vanoneseka ngechitenda chendxondo vanofundiswe kute ngavararamise kudini uye ngekudetserwa pakutora mitombo yavo.

Vantu vazhinji varikubatwa ngedenda rencondo. Denda rencondo idenda rinode kuti vantu vafundiswe ngezvaro uye kuti vangararama sei uye vantu vanovachengeta vanofana kufundiswa.

Veshe vanoona ngezveutano vane hurongwa hwekuti mwana weshe unosise kuenda kuchibhehlera anenge arwara eyipiwawo mutombo unopiwa vana.

Vana veshe vadoko vanosisire kuende kuzvibhehlera veindoningirwa kukura kwavo kuti vane utano hwakanaka ere uyezve vana veipuwe mitombo yavo.

Ana eshe anosisire kuti abairwe mutombo, mumazera akabhuiwa avanenge vari. Zvinodetsera kuti vakure vaine utano hwakanaka.

Munthu weshe unosisire kuone mitombo panguwa yekurwara nevana vadoko vane mitombo yavanopuwa pamazera avo ekukura.

Isisiro yevana veshe kuti vange vaine hutano hwakanaka vana veshe vanosisira kupuwa mutombo yavo nemazera awo nenguwa yakatarwa kuti zviitwe.

Utano hwemuntu weshe, hwakakosha. Vantu veshe vane sisiro yekuti vaone mutombo, panguva yavanenge vaende kuzvibhedhlera, veirwara, nevana vadoko.

Ana mai ane ana adoko anosise kuenda nevana kuzvibhedhleya vaindobairwa mitombo ine chekuita nekukura kwavo nekuningirawo kukura kwevana .

Mwana weshe unosisa kuenda kuchibhehlera kunobairwa mitombo yemazera nemazera mukukura kwavo uyezve mwana kana akarwara inosisire kuendeswa kuchibhahleya.

Vana vadoko veshe vanosisire kuende kuchibhedhlera veindoningirwa kukura kwavo veiningirwe kuti varikukura zvakanaka here veipihwe mutombo inoenderana navo.

Muntu weshe unosisira kuende kuchibhedhlera kana achinge abatwa ngekurwara ngematenda nevana vadoko vane mitombo yavanopiwa kana vachinge varwara.

Vana zveshe vanosisire kuendeswe kuzvibhedhlera, kundopuwa mitombo yavanofanire kupuwa, mukukura kwavo kuvadziirire kuzvitenda .

Itarisiro yemwana weshe kuti ave nepekutambira pakanaka uye kuti vana vaone mitombo inoenderana nemazera avo, veiibaiwawo nguva yakhona iyoyo.

Muntu weshe wakasisire kunge ayine utano hwakanaka, imweni njira yekuti muntu aziye utano hwake, ngeyekuende kuzvibhedhlera kundohloyiwa ndeana dhokodheya.

Hutano muchiro chakakosha kumuntu wese . Mazuwa anaaya majaya nendombi vaakufundawo ngezve utano kunyangwe vanonge vari murudo vanosise kufunda.

Muntu veshe vakasisire kukoshese hutano. Imweni njira ngeyekuende kuzvibhedhlera vantu veindohloiwa mumwiri dzavo dzonaidzodzo.

Hutano hwemuntu weshe hwakakosha muntu weshe unosisire kuende kuzvibhedhlera eindo ningirwe mwiri dzavo zvakadaizvo ngechukera nekukwira kwengazi mwumuwiri.

Munhu weshe unosisirwa kunge eiziya maemere akaite hutano hwake imweni njira ndeye kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa mazuva anaya mandombi nemajaha vakufunde hutano.

Muntu weshe unosisire kunge aine hutano hwakanaka, zvinosanganisira zvekurya, nemvura yekumwa, nekupota weiite mitambo, nekundohloiwa, kwaanadhokodheya.

Utano hwevana hunofanire kukosheswawo ana akarwara anofanire kuendawo koningirwa ndianadhokodheya kuti apiwe mitombo yawo nguwa iripo.

Mazuva ano majaha nendombi vakufunda pamwepo veifunda maringe ngezveutano, utano hunode kudetsera uye muntu weshe unosisire koningirwa.

E utano vano kurudzire antu kuti ave ne hutano hwakanaka imweni njira ngeye kuende ku zvibhedhlera veindo ningirwa zvakaite se chukera neku ningirwe ngazi.

Utano hwevantu hunofanira kukosheswa pashi reshe antu vanosise kuenda veyindo ningirwa zvitenda zvakasiyana kuzvibhedhlera nemadhokodheya.

Vana vodoko vanofanirwa kuenda wo vendoningirwa kuzvibhendleya ndiana dhokodheya. Mwiri yavo nekukura kwavo nekuningira wo zvimweni zvitenda zvinobata ana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesewo mitombo yemihlobo yakasiyana uyezve zvinotengese nezvimweni zvisiri mutombo zvakaite mafuta ekutsetsera ganda.

Mbatso dzinotengese mitombo yakasiyana siyana dzakatenderwa ngeHurumende. Mitombo aisisiri kutengeswe mumapato kana mumweni muzvitoro zvisizi kutenderwa.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana, mitombo yeshe inovanikwe iyoyo yevana vadoko neye vantu vakuru amweni anenge ari maphirizi, dzimweni majekiseni, imweni mitombo yekuzora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesa nezvisiri mitombo zvakaita semafuta nesipo dzekugeza ndidzona nemikaka imweni inomwiwa nevana iri mumagaba.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinotengesawo nezvimweni zvisiri mutombo zvakaitase mukaka yekumwa yevana yemumagaba nemafuta ekudzora ekugadzirise ganda nezvimweni zvinoshandiswe vakadzi vari.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvino zvinotengesavo nezvimweni zvisiri mutombo. Zvakaita semafuta ekuzora, mikaka inomwive ngevana nedzimweni sipo dzinonakise ganda.

Zvitoro zvinotengese mitombo azvitengesi mitombo yega zvinotengesewo ngemafuta ekuzora neimweni mitombo , zvotengesewo mukaka inomwiwa ngevana.

Zvitoro zvinotengese mitombo ndizvo zvega zvinosisire kutengwa mitombo vanhu avafaniri kutenge mitombo mumapato munohambe vantu asi kuzvitoro izvozvo.

...zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana. Imweni ngeyekumwa, imweni ngeyekuzora, amweni maphilizi. Inotengesawo mitombo imweni yakafanana neyekugeza.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana siyana. Imweni mitombo ngeyekumwa, imweni ngeye kuzora, imweni mitombo inoite kubairwe muntu ngezvimweniwo zvinoonekwe.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo munoonekwe mitombo ine muhlobo nemihlobo imweni ngeyekuzora maronda, imweni ngeyekumwa, imweni anenge ari mapilizi, amweni majikiseni.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinotengese mutombo yemihlobo yakasiyana. Uye zvinotengesewo zvimweni zvisiri mutombo zvakaite sesipo dzekugeza kuhope nemafuta nemikaka yevana.

Pane zvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro izvozvo zvinenge zvakatonyorwa mazina azvo uye zvinotengese mitombo yemuhlobo nemuhlobo yakawanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunoonekwawo mitombo yemuhlobo wakasiyana imweni mitombo inotengeswa iyoyo ngeye vana vadoko inosanganisira yekumwa nekuzora.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo inemuhlobo yakasiyana imweni mitombo inoitwe kuzorwa imweni inoitwe kumwiwa imweni inoitwe kubairwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro izvozvo ndizvo zvakatenderwe ngehurumende kuti vatengese mune vashandi vakafundire basa rakhona.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo ine mihlobo yakasiyana uyezve avitengesi mitombo yega zvinotengesawo mafuta ekuzora kuhope anonakisa hope neimweni mitombo.

Kune zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana imweni inomwiwa imweni inozorwa havatengesi mitombo yega nemafuta ekunasirawo ganda anoonekwa wo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana. Mitombo inotengeswe iyoyo ngeye chiyungu inosanganisire mapirizi nemajikiseni.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesa nezvimweni zvisiri mutombo munotengeswa sipo dzekunasira ganda remafuta akona nemukaka yemumagaba emwana.

Mitombo inotengeswa muzvitoro neizvozvo inotengeswa mitombo yehurumendw muntu abva kundohloiwa unoenda iyoyo anywngerwan mutombo wekutenga ndidhokodheya otenga mitombo.

Hurumende ine hurongwa hwekuti muntu weshe afunde ngezveutano. Vanotume vanoite zveutano kuhamba veifundisa vantu muntaraunda nemundau dzinogare vantu.

Hurumunde inokarira kuti utano husvike kumuntu weshe imweni njira ngeyekuti veutano vanohamba veifundisa vantu muntaraunda mavanogara nemunoungana vantu, nemuzvikora nemumachechi.

Kuti utano hugume kuvantu veshe, hurumende inoise zvirongwa, zvekuti antu abairwe, kudziirira mutungu, unenge uriyo, mazuwa akona awawo.

Vanoite ngezveutano vanohamba muzvikora veifundise vana ngezveutano pamweni vanoendawo munenge mwakaungane vanthu nedzimweni ndau dzinooneke anthu akawanda.

Vantu vakura neana adoko vanosisire kuende kuzvibhedhlera kundodetserwa ngekuhloyiwa, nekupuwa mutombo kana vachinge varwara.

Utano hugume kumunthu weshe vanoita ngezveutano vanohamba veifundisa vanthu mundau dzakasiyana uye vanthu vaakuiye mitambo yakasiyana inosanganise kutamba bhora nekurumba.

Utano chiro chinokosheswa ngemuntu weshe, imweni njira yekuti utano hurumende inoshandisa vantu vanoshande muzvibhedhleya kufundisa vantu.

Vezve utano vano hamba vei fundise vantu mu ndau dzinogara vantu maringe nekuzvi dzivirira ku zvirwere zvimweni zvakadai zviri zvirwere zvepa bonde ne njira dze kuzvi dzivirira ndidzo.

Pashi reshe rino koshese utano hwe vantu imweni njira nge yekuti vano ite zve utano ano fundise vantu mu ndaraunda dza vano gara vano raramawo ne urema vano fundiswa.

Mundau dzakasiyana-siyana hurumende inoite zvirongwa zvekuti vantu vafunde ngezveutano, vanoite ngezveutano vanohamba veifundise vantu pakaungana vantu kunyangwe nekuzvikora.

Hurumende inehurogwa hwekuti hutano husvike kumundu weshe imweni njira yavanoshandisa ngeyekuti veutano vahambe veifundisa antu vakabate zvakabhariwa zvavanenge veide kufundisa.

Veutano vanokurudzire kuti vantu vaite utsanana nguva dzeshe. Imweni njira ngeekuise mvura mundau dzinenge dzakaungana vantu, vantu veishamba maoko.

Vakadzi veshe-veshe nevanarume vanosisira kukoshese utano hwenhengo dzemwiri dzawo kunyanya sikarudzi. Vanofanirwe kuende kuzvibhedhlera veindoningirwa.

Vanakadzi vanenge vakazvitwara vanosisire kunwa maphirizi akasiyana, kuite kuti mwana arimundani asabatwa ngezvitenda navavo vasabatwe ngezvitenda.

Chiro chakakosha uye mwanakadzi weshe unosisire kuningirwe utano hwemwiri wakwe nehwechibereko nesikarudzi, neku bairwawo mitombo inodiwa.

Asikana neana akomana vari muzvikora Vakufundawo pamusoro pehutano Hwemuwiri yawo zvinechekuita nenhengo dzemuiri dzetsikarudzi.

Utano hwemuntu weshe hunokosheswa neutano hweana adoko hunokosheswa. Ana adoko anofanire kupiwe chikafu chinoake muiri nekuadziirire kuzvitenda.

Vanakadzi veshe nevanasikana voende kunguwa yavo, vanofanira kukoshesa nguwa iyi veishandira mbatya dzinoshandiswa nekuitawo utsanana.

Anarume neana kadzi vanosisire kukoshesa hutano hwentengo dzemwiri wawo nezvibereko ngekuende kundoningirwe kuzvibhedhlera.

Vari murudo vano fanira kukoshesa zvirwere zvinovabata zvepabonde vadaroko vanofanira kupota veindoningirwa ngazi dzawo.

Chiro chakakosha kuti vanasikana nevanakomana vachengetedze utano hwavo utano hunochengetedzwa ngenjira dzakasiyana dzinosqnganise kuzvibata nekuzvishambidza.

Zvakanaka kuti muntu veshe apote eindo ningirwe kuchibhedhlera utano hwenhengo dzemuviri. Vanakadzi nevanarume nezvirwere zvinotatapurirwana pabonde.

Muzvikora vana sikana nevana komana akufundiswa kuzvibata kwemiwiri yavo zvinoenderere nekushamba nekusarumbirire kuite bonde.

Kune mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana, yakadai ngekukhaba bhora, kurumba, nekunxaka bhora ,neimweniwo mitambo inoitwa pashi reshe.

Mitombo yakasiyana siyana zvichienderana nemihlobo yayo nenjira dzinoshandiswa kune imweni mitombo inoshandiswa nevanoita mitambo yakasiyana siyana.

Kune muhlobo nemuhlobo yemutombo, asi mutombo iyi, inoshanda ngenjira dzakasiyana. Vanoitawo zvemutambo yakaita sekurumba ,kukhaba nekunxaka bhora, vane mitombo yavo yevanoshandisa.

Mitombo dzine mihlobo yakasiyana siyana ichienderana nenjira yainoshandiswa imweni mitombo inoshandiswa nevantu vanoita zvemitambo yakasiyana siyana yakaita yekukana bhora nenka.

So dzinosiyana mihlobo wayo nenjira yainoshandiswa kuneni imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite mitambo yakasiyana siyana vakadai ngekurumba kutamba bhora nekunlaka.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana-siyana, imweni mitombo inoshandiswa ngezvevanoite zvemitambo, zvakadai ngekurumba kukhaba bhora.

Mitombo iyi mihlobo yakasiyana. Imweni mitombo, mitombo inoshandiswa ngevanthu vanoyite zvemutambo zvakayita sekurumba, kukhaba bhora nekunxaka bhora.

Kune mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite mitambo yakasiyana, mitombo iyoyo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana zvimweni ngezvekupfeka zvavanoshandsia vakuvara.

Mitombo ine mishlobo yakasiyana kunyanya mitombo yezviyungu kune imweni mishlobo inoshandiswa ngevanoite zvemitambo zvakadai ngekunywaka bhora, kurikaba nekurumba.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana-siyana imweni mitombo inoshandiswa vantu vanoita zvemitambo zvakadai ngekurumba nekukaba bhora.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana yeienderana ngenjira yainoshandiswa, kune imweni mitombo inoshandiswa ngezve vanoite mitambo yakasiyana pakuvarapa.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana -siyana, zveienderana ngenjira yainoshandiswa ndiyona. Kune imweni mihlobo inodetsera vantu vanoite zvemutambo zvakaita sekurumba kunxaka nekukhabe bhora.

Kune mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo zvakadai ngekurumba kukaba nekunxaka bhora kozoitawo mitombo inoshandiswa ngemapurisa nevamweni vari muchiuto.

Kune mitombo nemitombo inoshande kurapa zvitenda zvakasiyana asi kune imweni wo mitombo inoshandiswe ngevantu vanoita zvemutambo zvakasiyana siyana pashi reshe.

Mitombo ine mihlobo nemihlobo yeisiyana ngenjira yainoshandiswa. Kune imweni mitombo inoshandiswa ngeavantu vanoite nezvemitambo yakasiyana siyana yakaite sokurumba nekukhabe bhora.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo, uye mitombo iyi inoshanda ngenjira dzakasiyana. Imweni mutombo inoshandiswe ngezvevanoite mitambo, zvakadai ngekukhabe bhora kurumba.

Kune michini inoshandiswe muzvibhedhleya neimweni midziyo inoshandiswe muno. Izvi zviri kuunzwa ngehurumende, kuti kurapiwa kwevantu kukasire.

Mutombo ye chiyungu ine mu hlobo ne mu hlobo zvei enderana neku shanda kwaino ita imweni ino shandiswe nge vantu vano ite zve mitambo zvaka dai ngeku rumba neku kaba bhora ne imweni mitambo.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo asi ino rape zvakasiyana imweni mitombo ino shandiswa ngevantu vanoita zvemitambo yakasiyana ingadai ngekurumba.

Utano hwevantu hwakakosha pashi reshe. Kune imweni midziyo inoshandiswe ngevantu kuzviningira utano hwavo yakaite semudziyo yekuningire shokera.

Kwane michina yechiyungu inodetsera vantu kuzviningire zvitenda vanyambori vega yakaite seyechukera neimweni yekuningira kukwir kwengazi nekudzika kwayo munwiri.

Utano chiro chakakosha pamuntu weshe. Mazuva anaya kwaane imweni michini inotore kukwira nekudzikira kwengazi yekuti muntu unotozvitora ega eitoona mamirire azvo.

Kune mihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswa pakudetsera kurape vantu imweni inoshandise yakabairwe pamwoto.

Mitombo yedu yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inoonekwe mushango, imweni mumapuwe, imweni mumakomo, imweni inomere mumvura vantu vaakuisimawo mumamizi.

Mitombo yedu yechindau, yechiantu, inoonekwa mundau dzakasiyana. Imweni inomera mumvura, imweni mumakomo, imweni inomere mumapuwe, imweni inoonekwe mushango.

Mitombo yedu yechivantu inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inooekwe mundau dzinonaya mvura maningi, imweni inoonekwavo mundau dzisikanayi mvura yakawanda.

Mitombo yechivantu, inowonekwe mundau dzakasiyana, imweni inowonekwe mumakomo, imweni inowonekwe mumvura, imweni inowonekwe mushango, imweni inomere mumapuwe.

Mutombo yechindau inomere mundau yakasiyana. Imweni inomere mundawu munonaya mvura yakawanda mvura, imweni munemvura shoma, imweni kunemvura inonaya pakati nepakati.

Mitombo yedu yechiantu yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana imweni inomera mumvura imweni inoonekwa mumakomo imweni inomere mumapuwe imweni yakutosimwa mumizi.

Mitombo yechivantu inonekwa mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwa mushango, imweni inoonekwe mumvura, imweni inomera mumakomo imweni mumapuve.

Mutombo yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana siyana dzimweni dzinooneka mumakomo dzimweni dzinomerawo mumvura mwemene dzimweni dzinonomerwa mumapuwe dzimweni dzinowanikawo mundau ine mvura iri pakati.

Ndau dzinoonekwe mitombo yechivandu dzakasiyana, imweni mitombo inoonekwe ndaubdzinonaya mvura yakawanda , imweniwo mundau dzinonaya mvura iri pakati nepakati , imweniwo mundau dzisinganayi mvura yakawanda.

Kune ndau dzakasiyana dzinoonekwe mihlobo yemutombo yechindau. Imweni inomere mumakomo mwemene, imweni mumvura. Imweni mushango munogare mbuka, imweni mumapuwe.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwe mumapuwe, imweni inoonekwe munonaya mvura, imweni inoonekwa mundau dzisinganayi mvura, imweni inoonekwa mundau dzinonaya mvura iripakati nepakati.

Mitombo yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwe mumvura, imweni mumakomo. Imweni inomere mune mapuwe mwemene, imweni mishango. Imweni vantu vosime mumuzi.

Mitombo yedu yechivantu yakushandiswawo kuite mitombo yemazuva ano aya yakuvandudzwa ngevanofunda zveudhokodheya vechiinasira yakutoonekwao muzvibhedhlera

Mitombo yedu yechivantu yaakushandiswe muzuva anaa. Vana vanofundire pazvikora zvedera varikufunda izvozvo yeichinasiriswa. Yaakushanda semitombo yekuzora kuhope neimweni yekukwesha mumukanwa...

Mitombo dzechivantu dzinoonekwe mundau dzakasiyana. Dzimweni dzinomere mumvura, dzimweni dzinomere mumakomo, dzimweni dzinomere mumapuwe dzimweni mushango.

Mitombo yechivantu yakaita segezhwani yakushandiswe mazuva anaya kunasirise mafuta anozorwe kuganda kuti rinake kuhopeko. Nekushandiswe kukweshe mumukanwa.

Ndau dzakasiyana dsinoonekwe mitombo yechindau imweni emipininomere mushango munenge mweinaye mvura yakawanda imweninkune mvura shoma kumweni kune mvura inenge iri pakati nepaka.

Mitombo yedu yechindau yakushandiswe mazuwa anawa kunasirishe mafuta anozorwe ngevantu nemitombo unokweshe mwukanwa, yakuvandudzwa.

Mitombo yechindau inoonekwa mindau dzakasiyana imweni inoonekwa mumakomo imweni mumvura imweni inomere mumapuwe imweni inoonekwa mushango mwemene munogare mbuka.

Mitombo yeChiNdau yakaita seana gehlani yakushandiswe kugadzirise mafuta ari kuzorwa ngevantu mazuva anaya kuti vanake kuhope neimweni mitombo yekukwidze mukanwa .

Mitombo yedu yeChiNdau inoonekwe mundau dzakasiyana. Dzimweni mitombo inomere mumakomo, imweni inotoonekwe yakamere mumapuwe, imweni mumvura imweni inoonekwe mushango.

Mitombo yechivantu inodetsera mazuva anaa yakutoshandiswa kuitwe mitombo yechiyungu zvichiitwa ngevanofunda fundo yepadera dera.

Mitombo yechivantu yakuonekwawo yeitengeswawo muzvitoro zvinotengese mitombo yavandudzwa yakushanda semitombo yechiyungu.

Mitombo yedu yechi vantu yaku onekwa yechi vandudzwe kuite mitombo ye chiyungu yakuto tengeswawo kana kuonekwa mu zvitoro zvino tengese mutombo.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inoonekwe mundau dzinonaya mvura yakawanda, imweni mundau dzinonaya mvura iri pakati nepakati, imweni mundau dzinonaya mvura shoma.

Nemitombo yechivantu yakasiyana siyana inoonekwe zve pakasiyana siyana. Imweni inomere mumvura ,imweni mumapuwe imweni inomere mumakomo .

Mitombo yechiNdau yedu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwa midzi dzakhona dzonyikwe mumvura, imweni inotorwe mashakani oomeswa, otwiwa, ozoiswe mubota, imweni inobikwe makwande akhona munhu omwa mvura.

Mitombo yechindau ine njira dzaino shandiswa ndiyokurapa vantu, imweni inonyikwa midzi yayo mumvura, imweni mashakani anoita ekubikwa nemapande akhona muntu omwa, imweni inotwiwa yozoiswe mubota.

Mitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoite yekumwiwa yanyikwe mumvura, imweni mvura yakonayo yapupumiswa nemutombo. Imweni inotwiwa yoiswe mubota.

Kune mitombo ine muhlobo nemuhlobo yeChiNdau inoshandiswe zvakasiyana. Imweni midzi yakona inoiswe mumvura muntu omwa, imweni inoshandiswe mashakani.

Mitombo yechivantu yedu kare taiziva kuti yaionekwa mushango mwega hino zvinezvi vantu voitora voisima mumuzi kuti izofadetsera zvakaita segehlani neimweni mitombo.

Mitombo yechindau yedu inomere mwaka siyana zveiinderena nomuhlobo wakona imweni inowanikwe mumakomo imweni nowanikwa inomerera mumapuwe imweni inomera mushango imweni mumvura.

Shandisirwo inoitwe mitombo yechindau akasiyana imweni, inotorwe mudzi yonyikwe mumvura muntu onwa, imweni mashakani anopupumiswa muntu onwa mvura yakona, imweni inotorwe makwande otwiyiwa muduri ozoiswe mubota.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inotorwa midzi yonyikwa mumvura yeimwiwa imweni inotorwa mwakwande okuyiwa oiswa mubota kana mashakani okuyiwa oiswa mubota.

Mitombo yechi antu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, zveyenderana ngemuhlobo wakhona nechitenda chawunenge weyirapa. Imweni inonikwe mashakami mumvura, imweni inoitwe zvekupupumiswa.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoiswe mudzi mumvura yomwiwa, imweni inonyikwe mashakani akhona omwiwa, imweni inotorwe makwande onyikwa muntu omwa.

Mitombo yedu yechindau inemashandisirwe akasiyana. Imweni inotorwa iri midzi yoiswa mumvura yomwiwa, imweni inobikwa mashakani yomwiwa, imweni inotorwa makwande otwiwa oiswa mubota.

Mitombo yechindau ine mashandisirwo ainota akasiyana zvinoenderana nemihlobo wakona. Imweni mashakani anopupumiswa mumvura muntu omwa imweni midzi dzinopupumiswa mumvura muntu omwa imweni makwande anokuiwe oiswe mubota.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inoshandiswa midzi dzakhona dzeinyikwa mumvur yeimwiwa imweni mashakani anotora omwiswa otwiwa ozoizwe mubota, imweni inongonyikwe mashakani wonawo.

Mitombo yechivantu inoshanda ngenjira dzakasiyana imweni inotorwa midzi dzakona yeinyikwa mumvura imweni mashakani einyikwa mumvura imweni inoshandiswa makwande imweni inoshandisa mbeu dzakona.

Mitombo yedu yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inonyikwa muvura womwiwa imweni inotorwa mashakani akonawo oomeswa otwiwa okzoiswa mubota kana musadza.

Mitombo yechindau inodetsere ngenjira dzakasiyana mukushandiswe kwayo imweni anoitwe maguju anomwiwe nevanthu vanenge vane zvitenda zvepabonde.

Mitombo hedu yechindau inoshanduswa ngenjira dzakasiyana imweni inotorwe midzi yonyikwe mumvura imweni mashakani akhona anopupumiswa imweni makwande akhona anotwiwa ozoiswe mubota.

Mitombo yechivantu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Zvakaite segedhlani rinopuwe huku dzinenge dzeirwara iri mvura yakona.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inonyikwe midzi yakona mumvura, imweni inoitwe zvekuiswa mubota, imweni inoitwe okutwiwa muduri yozoiswe mubota.

Mitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inotorwe midzi yakona yoiswe mumvura yomwiwa , imweni unotorwe mashakani opupumiswa yomwiwa , imweni inoomeswe mashakani otwiwe muduri yomwiwa.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira yakasiyana zvoenderana nekusiyana kwayo imweni inotorwa midzi yakona yonyokwa mumvura imweni mashakani anoomeswa otwiwa ozoiswa mubota.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwe mashakani oomeswa otwiwa oiswe mubota. Imweni inoiswe midzi mumvura yotomwiwa zvakadaro.